Anamazvikokota anoita ngezvekujunga antu mutombo eidusa mumwiri mweantu anosisirwa kuti vange vakazopfekawo ngubo dzinozovachengetedza kubva kune izvona zvirwere zvingadai zveipararira ngemukubata muntu.

Zvirwere zvimweni zvinopararira kubudikidza ngekusakone kuite utsananana zvirwere zvinenge zveizodawo kuti muntu ega ega ange eizogeza nyara dzake kana kuti anga eizochengetedza utsanana hwake.

Zvimweni zvirwere zvingadai zveikonzerwa nekupararira zvinosisirwa kuzi antu agare akazvichengetedza kubva kwazviri. Uyehe antu eshe anosisirwa kuzi ange akapfeka ngubo dzinozoadetsera kudzivirira zvinhu zvona.

Veutano vanoona ngezvekuchengetedza ndaraunda vanosisirwa kuzi vange veizounganidza vantu pamaungano makuru veiafundisa maererano ngekuzvichengetedza kubva kune zvimweni zvirwere zvingakasira zveipararira.

Zvirwere zvimweni zvinopararira kubudikidza ngemukumhoresana ngenyara zvizhinji zvakhona tinozviuraya kubudikidza ngemukugeza nyara yedu weibva kuchimbuzi kana teide kurya zvinobva zvafa zvirwere zvakho.

Zvirwere zvinosanganisira besha mupengo zvirwere zvinodzivirirwa kubudikidza nemukusamhoresana nekubatana nyara. Kana kuti nekugeze nyara tisati tarya kana kuti teitogeze nyara teitobva kwatinobva.

Zvirwere zvimweni zvinenge zveida kuti zvidziirirwe ngekuti dzimweni dzenguwa muntu ungadai eirwara nechirwere ngendayekuti wakachibatanidzirawo kubva kune mumweni muntu hino zvadai zvinenge zvoda kuti zvirapiwe ngeimweni mutombo.

Zvirwere zvinosanganisira gomarara kana kuti zvinosanganisira besha mupengo zvirwere zvinoda kuzi anhu azoise ngubo dzinodziirira ngekuti zvinokasira kutapukira.

Kune zvirwere zvinokasira kupararira zvakadai ngegotsorwa kana besha mupengo zvinoda kuti ana mazvikokota vanenge veirapa vange vakazvichengetedza kubva kuzvirwere zvina ngekuti zvidetsere kuti muntu opona warapa eifa.

Ntani eshe angadai eirapa neaanenge eirapiwa anenge eizotidetsera mukurapa asi ansisirwa kuti ange akazvi chengetedza kubva kuzvirwere zvingadai zveitapukira kudai ngekumugwama kona ikoko.

Kune zvimweni zvirwere zvinokasira kupararira kubudikidza ngekumhoresana teibatana nyara zvimweni zvakona zvinopararira kubudikidza ngemukupfekerana mbahla hino tinosisirwa kuzi tinge teizozvichengetedza kubva kwazviri.

Zvibhedhlera zvese zvinosisirwa kuti zvinge zveizobatana eita maungano anenge aifundisa arapi eshe uye hee arapi akona anosisirwa kuti ange aizoyayiya panofundiswa kudziirira zvirwere zvinotapukira.

Zvibhedhlera gore negore zvinenge zveiita maungano zveidaidza muntu weshe ungadai mudodori kana watsaamuka kuti vange veizo jungwa imweni mitombo inodzivirira kupararira kwezvirwere uyezve kurapwa mahala pasina muduso.

Kune zvirwere zviriyo mazuva anaya zvino tapurirana kubudikidza nge muku kwazisana neku batene nyara uye muku gwamana kwemene zvinoita kuti zvirwere zvikasire kupararira uye vantu varware.

Kune zvimweni zvirwere zvikadai sebeshamupengozvingadai zveizokasira kupararire kune amweni anhu. Zvirwere zvinoda kuzi tinge teizodziirira nguwa nenguwa ,kuitira kuti amweni edu tisabata zvirwere.

Zvimweni zvirwere zvinoda kudzidza kuti zvirwere zvinotapurirana sei, zvinobata vanthu mangani uyehe kuti zvinopararira sei muntharaunda ee tinodetsereka ngeunyanzvi uhu ngekuthi uthano hwedu hochengetedzeka.

Zvimweni zvirwere zvatinodhibana nazvo zuwa ngezuwa tingadai tisingazivi kuti zvinopararira sei. Asi zvakangonaka kuti muntu ega ega adzichengetedze kubva kune zvona zvirwere kuti ndau yedu isasangana matambudziko kurwara rwara.

Muzvibhahlera munosisirwa kuzi munge meizorapwa muntu weshe. Uyehe muntu unosisirwahe kuzi ange eizozvichengetedza kubva mukupararira kwezvimweni zvirwere zvingadai zveipararira ngenzira dzakasiyana-siyana.

Anachiremba naananyamukuta pavanenge veidetsera varwere, vanosisirwa uyehe vanokohomedzerwa kuzi vange vakazvichengetedza kubva mukupararira kwezvimweni zvirwere, zvingadai zveizotapukira kuenda kwavari nguwa yekurapa.

Vanachiremba veshe vanenge veibata basa muzvibhehlera vanosise kuti vange vamasimira zvipfeko zvinozova chengetedza kubva mukupararira kwezvirwere zvakasiyana siyana zvakadai ngebesha mupengo.

Ana mai eshe angadai ane madhodha, nendombi dzichiri kutemwa dzinobude ngazi anosisirewo kuzi ange eizochengetedzawo hwanahwo kuti husazotambire mumarwizimwo ngekuti munenge mune munyurwi unozoapinda.

Kufundiswa nekurairidzwa kweeantu kubudikidza ngemabato akasiyana siyana kunokuridzirwa nyambisa kutoita kuti isusuwo seantu tinge teizofundawo zvisina mutuso.

Antu anoona nezveutano hweantu vanosisirwe, uyehe vanotitsigira veiti simbisa kuti tinge tine utano hwakanaka. Uye teipuwa mukana wekuti tinge teizorapiva pasina mutuso.

Mabato anoita zvemaungano anenge eiitirwa kuzi antu ange eizoungana eifundiswa anosisira uyehe eikohomedza kuti antu eshe ange eizooonawo mukana wekupuwe utano hwakanaka.

Bato rinoona ngezvee utano hweanhu pasi reshe rinotsigisa uye rinosisira reikohomedzera kuti antu anofane kunge ane utano hwakanaka kudai ngemvura yaanomwa zuwa ngezuwa inenge yeizoadetserawo.

Ungano dzinoitwa ngeveutano iungano dzinonaka dzekuti tine teifundiswa maererano ngekukona kudzichengetedza uyehe kudzibata kubva kune zvimweni zvirwere zvinoita kuti.

Ndau dzeshe dzaka tenderedza zvi bhedhlera indau dzino sisirwa kuti dzinge dzaka shongedzeka uyehe anhu akona anofana kuzo puwawo padoko pavanenge veizo puwa maenderano nezve utano uyehe maenderano ngeku rarama.

Zvibhedhlera zveshe zvinosisirwa kuzi zvinge zveizosima-sima antu mundau dzeshe. Antu anozobetsera antu angadai eisangana nematambudziko mukurarama kwakona. Kuti antu akona avavo ange eizova neutano hwakanaka kubudikidza nezvirongwa zvavo.

Anamazvikokota anoona ngezvendaramo dzeana, vanosisirwa kuzi, vange veizopangawo va...veshe maererano ngezvekuchengetedza ana, vaite utano hwakanaka, uye ,vange veizobata ,ana eshe zvakanaka, kuti vasazorware rware uyehe, vange veizova neutano.

Amweni antu angadai asikahaniri kuti vatenge mitombo kuzvibhedhlera, asi vanosisirwawo kuzi vange veyizopuwavo rudetsero rwunoenderana navo maererano ngezveutano zvona kuti vapore.

Anamazvikokota anoona ngezvezveutano ari kukurudzirwa kuzi vange veizota maungano anoita kuti munhu weshe ahanire, kunyanya-nyanya vasikazokwanisi, kuhanira kuenda kuzvibhedhlera, veizohanirawo.

Mwana weshe unofanira kuzi ahanirewo mitombo inenge yeyizopiwa ana ana inovadzivirira kubva kuzvirwere zvakasiyana siyana mitombo iyi imweni yakona hapana muduso unenge weyizodiwepo kuti vazorapiwa uye hee vanofanirwa kusisirwa kuti kunge veizopiwa veshe.

Kuvanirwa kwehutano hwepashi reshe zvinoreva kuti vantu veshe zvisinei ngendau kanaupfumi. Izvo anokwanisa kuhanira mabasa eutano akadai sekurapwa, mishonga inofanira kuzi imbomiswe kwese-kwese. kuitira kuti antu arapike.

Ungano reantu eutanowo pasi reshe zvinosisira kuti muntu wese ange ane utano hwakanaka uyezve unofanira kuzvichengetedza.

Mabato eshe anoona ngezveutano hwemunhu hwemunhu hwemupfungwa anosisirwa kuzi ange eizohambirawo pona nepona kuti muntu weshe ange eizohanirawo ruzivo rwekuti muntu ungadai ane pfungwa dzisizi kuita zvakanaka unobatwa sei.

Kurwadziwa nekufunga pfungwa chirwere chinenge cheida kuti muntu agare pashi nana makurukota kuti vange veyi zokurukura nezvinenge zveyi murwadza mupfungwa mo.

Antu akadai ati kurei antu anoshushikana mundxondo dzavo kuti mamweni matambudziko avanosangana nawo vangamanyaradza aei uyehe vangamaparadza sei. Hino vanenge veizodawo vazoonana nevevano bhuya navo.

Kune mabazi akawanda wanda muntaraunda dzatinogara, anodetsera vantu angadai eizwa zvaangazwa zvinoita kuti pfungwa dzawo dzifunganye. Antu iwowo akona anosisirwa kuzi ange eizoendeyo eivhakachirawo amweni antu akadai seane zvirwere zvona kuti vahuruke.

Zvimweni zvirwere zvinobata pfungwa zvinosisirwa kuti zvisarapwe memapirizi ega asi muntu wega wega ange eizoendawo kumaungano anoitwa kuti antu aite arimabhuyo nekuti mabhuyo anobetsera kuti munhu ahuruke.

Pane zvirwere zvingadai zveyi bata mupfungwa meantu kana zvirwere zvinoita kuti muntu agare aka suruvara zvisinga zokwanisiki kurapika zvingadai ngema pilizi zvinotida kuti muntu amboona nguva yekuita mabhuyo neamweni.

Vantu vangadai vane pfungwa dzisingazi kumira zvakanaka kana kuti ungadai eiswera mumapato eirya zvemumadurinhuru uyehe eirya zvekunongera vantu vona ivavo vanofanira kuti vachengetedzwe.

Gungano dzeshe dzingadai dzeiitwa mundau dzakasiyana siyana dzinokurudzirwa maningi kuti dzimweni dzakona kuti pfungwa dzihuruke piyani nezvinofungwana zvingadai zveishungurudza vantu zuwa ngezuwa.

Amweni antu angadai dzimweni dzenguwa eigwinya kubudikidza ngekushaya mutombo yangadai yeizovadetsera kuti vakwanise kunwa utando hwakanaka vese vanosisirwa kuzi vange veizobatwa zvakanaka.

Ungano dzimweni dzinoitwa ngebato rinoona ngezve ana, rinosisirwa kuti ringe rezoita mabhuyo pamusana penhau yepfungwa dzeamweni ana kuti pavanofunganya vasazofunganya ngekuti dzimweni dzenguwa vanozodziuraya.

Muntu weshe ungadai eifunganya kana kuti unezvinomunesa muofungwa mwake unodisirwa kuti ange eizoona antu akamukurira kunyanya kuti vazoita mabhuyo ezvingadai zveimunesa ndinoginda kuti kutoyana wozodetsereka .

Zvikora zveshe zvinosisirwa kuzi munge meizofundiswa ana eshe maererano ngezveutano. Uyehe muzvibhedhlera murikusisirwa kuzi munge mune antu akafunda zvemene-mene maererano nezvirwere zvirikungotubuka mazuva anaaya.

Muzvibhedhlera zvikuru nezvibhedhlera zvidoko hapamborina zvakasiyana pona apapo. Asi chinozongosiya ngechekuti amweni dzenguva chibhedhlera chikuru chinenge chino zvekusenzesa zvakakura.

Zvibhedhlera zveshe zvinoona ngezveutano, chingae chibhehlera chikuru-kuru kana kuti chidoodori zveshe zvinosisirwa uyehe mutemo unosisirahe kuti ange akaisa zvikwangwari zvekuzoti antu ange eizokasira kupaona.

Ndau dzekurapira antu dzakaite zvibhedhlera kana muzvitoro zvinotengese mitombo dzinosisirwe kuzi munge munewo zvikwangwari zvinenge zveikhombidza kunenge kweizorapirwa antu nekunenge kweizowanikwawo mitombo inodetsera antu.

Zvibhedhleya zveshe zvinosisirawo kuzi zvinge zveizoakawo imweni midhuri, ndau dzakasiyana-siyana kuti antani eshe adetsereke vangadai vane ana adodori angadai eizoda kuzorapiwa kuti vange veitodetsereka.

Ndaudzakasiyanasiyan dzakapotereda munofanirwa kuzvinge mune zvibhedhlera zviiri zvitatu kuti vanhu vabetsereke apo pavanenge vachizwa zvisizvo.

Zvibhehlera zveshe, zviri kukohomedzerwa zvinge zveizodetsera ana eshe angadai eizwa marwadzo akasiyana-siyana kuitira kuti ana ange eizodetsereka misi ngenguwa.

Zvibhedhlera zveshe zvinosisirwawo kuti, zvinge zveizorapa, ana eshe adodori, angadai ane makore, achiri pashi pemarongomuna, pasina muthuso wakakura ngekuti, amweni akhona anenga eirwara ngematenda asingarapiki ega.

Antu eshe anoenda kuzvibhedhlera koorapwa, ingadai chiri chibhedhleya chikuru kana chidodori, veshe vanosisirwa kuzi kana vakaemera kuzodetserwa, vange veizopuwawo pekuti vagare, uyehe vange veizobatwawo zvakanaka.

Ndau dzeshe dzekurapirwa kana dzekurapwa dzinosisirawo kuzi dzinge dzeizoseenzwa ngeantu akati fundei uyehe anonasa kuziya maererano ngezveutano kuti muntu orapiwa arapwe ngemazvo.

Zvibhehlera zvimweni zvidoridori zvinosisirwa kuti zvinge zveizopawo amweni anhani eshe rudetsero rwavanenge vasingakoni kuhanira zvakaite semitombo inonga yeide kuzoarapa.

Muzvibhodhlera munosisirwa kuzi munge mune ndau dzekuzoisirwe munhu anenge arwara zvemene mene zvingadai zveiita kuzi aonekwe nguwa ichipo zvinozoita kuti hulenyu hweantu huzochengetedzeka uyezve anhu arapwe ngenguwa .

Ndaudzeshe dzinoitwa zvekurapirwa kana kuti dzinoitwa zvekutengeswa mitombo zvinozoita kuti antu apore indau dzinosisirwe kunge dziri pachena chena pekuti muntu weshe unoona.

Zvibhedhlera zvese zviri kusisirwa kuti zvinge zveyizopamizira padera poo pemidhuri inenge yagara iripo pachibedhleya kuitira kuti andu aone pekurapirwa uye hee varapwe ngwmazvo pasina kutsvinidzana.

Ashandi vemuzvibhedhera sisirwa kuzi vange veizovhakachirawo ndau dzisikasangani dzisingakwanisi kuhanira zvibhadhlera kuite kuti Veimboongororawo antu anenge eigara nundau yakhona.

Muzvibhedhlera mune dzimweni ndau dzinonge dzeishandiswa kufundisa antu eshe ungadai eide kufundiswa maererano ngezve utano zvino zotidetsera kuti tinge tine utano hwakanaka.

Kufundiswa kweavo vanenge veizoda kuita zvekurapa nekujunga amweni mitombo inoporesa ,kunokosheswa ,uyehe kunotenderwa kuzi muntu ange eizoita fundo yakona yakazara.

Kufundiswa kweana eshe kuzvibhedhlera, kufunda kwokukurudzirwa, kuzi munhu weshe ange eizofundiswa ngezveutano, uyehe vange veizofunda ngemazvo pasina muthuso.

Fundo yezveutano iri kukurudzirwa makore anaya kuti antu anorapa ange eizoandudzwa muzvibhedhlera kana kuti zvitoro zvinotengesa mitombo kana kuti antu agare ane utano.

Vana mazvikokota veshe vanosisirwa kuzi vange veizofundavo kubva muzvikora zvinofundisa antu. Ngendaa dzeutano, uyehe vanofana kuzi ange eizonyasa kuhluza magwaro akona kuti zviite mushe.

Ndau dzeshe dzinosisirwa kunge dzinevana vanozoendawo kuzvikora kuti azofunda maererano nezveutano kuti antu orapiwa muzvibhedhlera varapwe ngemazvo uyehe varapwe ngenguwa, nguwa dzimweni dzenguva, muntu haazorapwi zvemene-mene.

Bato rinoona ngezveutano rinowo magwaro arinotsigirawo eitsikisa kuti antu ega ega anofanira kunge eizopuwawo mukana wekurapiwa uyehe avafani kukwidzirwawo mutuso maererano nezveutano.

Vanoita ngezvekuchenjedza vantu nekupanga vantu mairirano nezveutano vanofanira kugadzirawo bato kana chivhiti vhiti chinozofundisa vantu maererano nekugara vakachena.

Dzimweni ungano dzinoitwa ngevveutano iungano dzakakosha maningi uye ungano dzona idzidzi dzinoitawo kuti anthu ange eizofundiswa maererano nezveutano uyezve veizofundiswa.

Vamweni mabato anokurudzira uyehe anodetsera antu kuti agare ane utano. Uyehe mabato akhona anenge eisisira, eikurudzira muntu weshe pamhene pajekerere pakazara antu, kuti antu arambe ane utano.

Maungano anorongwa ngeamweni mapato anoona nezveutano maungano anosisirwe kuti muntu weshe anga dai eyizoendeyo kutiira kuti ahanire ruzivo runobva ne antu anodayi kuziya nezve utano.

Hutano hweantu hweshe hune magwaro hwawo waunosisirwa kuti unge weizotedzerwa uye une mutemo wahwo ungadai weisisa kuti muntu wega wega ange eizotedzera.

Zvibhedhlera zvese zvakatenderedza ntaraunda dzineantu angadai aneutano usizikunaka kudai ngeiyo ntaraunda yakambowirwa ngedutumupengo zveidai dzinosisirwa kuzi dzinge dzine antu anozodetseramo mukurapa antu akatiwandei.

Zvibhohlera zveshe zvinokurudzirwa uyehe zvinokurumidzirwa kuzi zvinge zveizoenda mundau dzakasiyana-siyana dzeizorapawo antu pasina mutuso uyehe eizorapa antu ngemwazvo.

Zvibhedhlera zveshe zvinosisirwa kuzwi zvinge zveizobata atenda eshe, zvakanaka ngekuti amweni akhona, anenge eida kunase kuningirwa kuti zvirwere zvavo zviri kupora ere kana kuti zviri kuita zvenhenga- nhenga.

Zvibhedhlera zvinokurudzirwa kuzi zvinge zveigara zvakashongedzeka kuitira kuti zvimweni zvirwere zvinotapukira kubudikudza ngemukugara pakasviba zvitize uyehe zvingewo zveionekera onekerawo kuti muntu apore.

Zvibhedhlera zveshe zvinosisirwa kuti zvinge zveizohambira zvitoro zvinotengesa mitombo, chimwe nachimwe kuitira kuti vange vane umbowo wekuti mitombo iri kutengeswa nemazvo uye iri kutengeswa kuvantu vemene-mene.

Zvibhedhlera zveshe zvinosisirwa kuzi zvinge zvine zvokushandisa zvakakwana, uyehe pazvinoshandisa zvisiiiseenzese mudziyo yakhona ngemazvo. Izvi zvinoita kuti utano hweantu hukwidziridzwe ngechepadenga.

Zvibhedhlera zvimweni zvinofanirwa kuti zvinge zveyizosimana simana mundawu umwo kuitira kuti andu anenge eyirwara asazopedze dzimweni nguva eyirindira munenge kuyine zvibhedhlera uye hee vakasire kurapiwa.

Zvibhedhlera zveshe ndau dzinosisirwa kuzi kunge dzinge dzakachena. Uyezve antu eshe anoshanda mwo kana angadai eishanyamwo anenge eizochengetedza ndau dzo kuitira kudziirira kupararira kwematenda angadai eishupa.

Zvibhedhlera zvinosisirwa kuzi antu arapwe nemazvo evabarapwe zvemene mene kunyanyanyanya kuvana vadodori vanenge veizobatwa nezvirwere zvemabesha sakei veizopuwa mutombo.

Nzvimbo dzese dzinorapirwa muzvibhedhlera zvinosisirwa kuti zvinge zveizorapa anthu eshe ngenguwa, uyezve zvinge zveizorapa antu pajekerere pasina mutuso wakakura maningi.

Zvibhahlara zveshe zvinosisirwa kuzi zvinge zveizopinza ashandi akati wandei pamishando. Kuitira kuti kurapwa kwevantu kuite nyore. Uyehe vantu varapwe ngemazvo, ngenguva.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvinosisirwa kuzi zvinge zvine mapepa angadai eiabvumira kuti atengese mitombo ingadai yeizoda kushandiswa kuzvipahlera uyehe inge yakachena.

Zvibhedhleya zveshe nedzimweni ndau dzingadai dzeirapirwa antu indau dzirikusisirwa kuzi dzinge dziri pamhene pemene pajekerere, nekuti muntu akarwara kana vantu veida kurumbisa munhu unorwara kuzvibhedhleya vahambe veizokasira kudetserwa.

Kune zvibhadhlera zvikuru koita zvibhadhlera zvidori-dori. Dzese indau dzinopuva rubetsero panyaya dzekurapwa muntu unosisirwa kuzi kana arwara maningi ange eizoonekwa eienda kuchibhedhlera chikuru. Asi kana eizwa zvidodori unosisirwa kuzi aendevo chine chiri padhuzepo.

Zvibhedhlera nezvimweni zvitoro zvinotengesa mitombo, indau dzinosisirwa kunge dzeizopawo anhu eshe mitombo inoenderana nezvirwere zvavo kuti vakwanise kupora zvemene mene.

Zvitoro zvese zvinotengesa mutombo zvinosisirwa kuti zvinge zveizopuwawo tsamba dzinobva kuzvibhedhlera zvikuru zvinoabvumidza kuti vange veizotengesa mitombo yakona muzvitoro zvawo uyee hee yakafanira.

Zvibhehlera zvitoro zvengadai zveitengesa mutombo nedzimweni dzingadai dzeiitwa ngezvekurapwa ndau dzinosisirwa kuti dzinge dziri pamhene pemene mene pekuti muntu ungadai eizokasira kuona kuti apa panezvitoro zvinotengesa mitombo

Zvitoro zvinotengese mitombo zvinenge zveisisirwa kunge zvinge zveizohamba zveijunga Kana kudusa mitombo kuana eshe angadai eizwe denda risikarapiki uyehe pasina muthuso wakawanda.

Muzvibhedhleya zveshe zvakatenderedza ndau dzakasiyana-siyana, zviri kusisirwa kuti munge muine midziyo inozooshandiswa kuongorora anthu angadai ane zvirwere zvisingaonekwi ngemadziso ega, asi zvinoonekwe ngemichina.

Mitombo imweni yatinga dai teisangane nayo zuwa ngezuwa imweni yakhona airapi kubanze kwega asi inenge yeitorapa ngechemukati mwemuntu ngekuti ndimwo munorwara kwete kubanze kwemuntu saka inenge yeisenza kubanze kwemuku.

Zvimweni zvirwere zvinenge zvisingatodi kurapika ngetutowo wekutojungana kana kudududza ari mapilizi asi zvinenge zvitoda kuti anachiremba vatowongorora vemene veitotaura vega mitombo inodiwepo.

Kurapwa kwaayo mazuwanaya kumweni kwakona akutenderwi kuti muntu ange eizozvirapa ngekuti panenge peide ana mazvikokota vazotidetsera nekupora kwakona kana zvakadaro tinenge teisise kuzoende kunana mazvikokota ngenguwa.

Kune mitombo yepachinziko ukatora dzimweni dzenguva haapori pona ipapo ngenguti imweni yakhona inenge yeizoda kuti ishande ngechemukati nekuti muntu apone zvemene mene eyitibetsera yakadaro.

Imweni mitombo aiiti zvekujungwa munthu unosisirwa kuti aite zvekutodududza ari mapirizi akoona kuitira kuti akasire kupora uyehe mutombo wakona useenze nguwa ichipo.

Muntu weshe asati arapiwa unokurudzirwa kuti ange aizoona ana mazvikokota kuti vamboita mabhuyo maringe ngehudenda hwake hwaangadai anahwo uye hee ana mazvikokota vakona vanositsa kuzivange vaizonasa kuyaiyawo zvaunenge aibhuya.

Ana mazvikokota anoona ngezvekurapa kana kunyorera antu mutombo kungakupahe mutombo antu anonga akafunda maningi. Anosisirwa kuzi vorapa varape ngemazvo uyehe varape antu zvemene-mene.

Kune imweni mitombo inodetsera zvirwere zvingadai kuitira mukati mitombo yakona inosisirwa kuti vantu vaipuwa vange veizotora nemazvo uye veizotora semaronzerwa azvakaita ngeana mazvikokota.

Kurapa zvirwere zvemukati memwiiri kunodetsera ndau yedu nekuti kunoona nekurapa zvirwere zvakaoma kudetsera varwere kupora uyehe kuchengetedza utano hwedu seantu.

Muzvitoro zvinezvei tengesa mitombo munoonekwavo dzimweni ndau dzinenge dzei ongororwa antu. Kuti achiona kupuva mutombo unoenderana nedenda raanenge anaro panguva yachona iyoyo. Mwona imwomwo munosisirwa kuzi munge makachena.

Muzvi bhedhera zvimweni munewo ngubo dzinosisirwa kuzi dzinge dzaka dxokiwa ngeavo vano seenzemo kuitire kuti vazvi chengetedze wo kubva kune zvimweni zvirwere zvingadai zveizo nyukawo kuburikidza ngevatenda.

Muzvibhehleya murikusisirwa kuzi munge munewo ndau dzine dzeiwongororwa antu kundoadetsera kutonongora twese tungakonzera kuti muntu ane eizorwara .Ndozvikusisirwa muzvibhehlera

Zvibhedhlera zveshe zvinoisirwe pamutaro wekuti zvinge zviine ndao yekuongorora antu angadai eiongororwa ngazi angadai eiongororwa muntu wemene zvinosisirwa kuti chibhedhlera chinge chiibe ndao iyoyo.

Ndau dzinosanganisira zvibhedhlera zvinoona ngezveongororo kana ndau dzinoitwa nevekuvhenekwa kweanhu mukati kuti vaoneke kuti utano hwavo hwakanaka ere indau dzinosisra kuzwi dzinge dzakachengetedzeka.

Zvibhedhlera zveshe zvinosisirwa kuti zvinge zveizonge dzine ndau dzinoongororwa antu nemidziyo inoita zvekuongorora. Inenge yeinasa kutonongora hweshe hungadai huibeda pamuntu hunoita kuti arware.

Midziyo yeshe ingadai yeiseenzeswa muzvibhedhleya imweni yakona yosisirwa kuti iri muzvibhedhleya zvega zvega kuitira kuti kurapwa kweantu kuve nyore uyehe kuzoite kurapwa kwemene mene.

Zvi bhedhlera zvese zvine ndau dzino sisirwa uyehe dzino gwinyisirwa kuzi dzinge dzirimo dzona ndau dzinenge dzeizoita zve ongororo ye ngazi ye antu uyehe yeizo detsera nyika yeshe kuti inge iine utano.

Mundau dzinoitwa zveongororo, kana ndau dzinorapirwa antu, nedzimwenihe dzinoongororwa kunyanya-nyanya ngazi dzeantu, indau dzinosisirwa kuti dzinge dzeizoseenzeswa ngeantu akafunda zvemene-mene.

Ndau dzeshe dzinoite zvekuongororwa dzinge ngazi kana kuti ringaa vhudzi remuntu unenge eirwara dzinosisirwawo kusi dzinge dziri peshe peshe kunyanya nyanya nyambisa mwona muzvibhedhlera kuti antu orapwa arapwe ngemazvo.

Mundau dzekurapira muzvibhedhlera munosisirwa kuti munge mune dzimba dzekuzoongorora ndidzona antu ngekuti antu aangadi eiongororwa pajekerere asi vanenge veida kuzoendeswe kwavo vega kuti varapwe ngemazvo.

Michina yeshe inoongorora imchina inosisirwa kuzi chibhehlera chega-chega chinge chiinayo kuitira kuti panoitwa ongororo iitwe ngemazvo uyehe antu oopuwa mutombo apuwe wemene-mene.

Ndau dzino itwa zve ongororo neku detserwa antu ari pa muchina indau dzino zonge dzeida kuzo chengetedzwa kuti muntu weshe weshe asazonge eyizo pindemwo kuti antu arapwe nge mazvo uyehe zvaka fanira.

Ndau dzeshe dzinoitwa zveongororo, dzimweni dzenguwa tinenge teiongororwa ngazi kuti ioneke kuti yakachena here. Indau dzinosisirwa kuti dzinge dzine midziyo yeshe ingadai yeidikanwa kushandisa.

Kune dzimweni ndau dzingadai dzisenzeswa kuongorora ngazi dzeantu kana marenje. Ndau dzakasisirwa kuzi dzinge dziine zvese zvingadikwanwa mukurapa antu ngemazvo.

Ndau dzeshe dzinoitwa zvekuongorora kweantu, indau dzinosisirwa kuzi dzinge dzine mitombo yakakwana yekuzoseenzesa kungaye pakushongedza ndau dzona kana Kuti mukuzoshandisa pakuongorora pakona dzinongofana kunge dziripo mitombo dzona.

Zvirwere zvaayo mazuwa anaya zvizhinji zvakona hazvichadi kuonekwa nemaziso zvotoda kuti muntu aende kumhatso dzeongororo kuti ngazi yake imboiswa pamuchini inase kumboongororwa.

Mundau dzeongororo dzeshe indau dzisikasisirwi kuzwi muntu weshe weshe ange eizopesuka pesuka arimwona ngekuti dzimweni dzakhona dzinodaro dzine mutombo inogara yeiswemwo kuti mugare mwakachena uyehe ingadai yeizokuwadza kana kukonzera zvirwere muanthu.

Mundau dzeongororo dzinoongororwa ngazi dzeantu. Kana kuti ndau dzingadai dzeirapirwa antu indau dzinokohomedzerwa ngeveutano kuti antu eshe-eshe, asange eizogumeyo.

Ndau dzinoite zveongororo dzimweni dzakona dzinosisire wo kuti dzinge dzine zvishandisirwo zvakakwana zvemenemene, nezvekurapwa zvemenemene, zvinoita kuti muntu arapwe ngemazvo.

Mumbatso dzinoitwa zveongororo muzvibhedhleya indau dzisikatenderwi kuti amweni antu asange eingombeya mbeya ari mwona imwomwo ngekuti mungadai mune imweni midziyo ingadai yeizokuwadza antani veshe veizoita maronda asikakasiki apora.

Anamai eshe a gadai ane hwana hudodori, kana kuti anamai angadai akazvitakura mbuya mutekede anosisa kuti angewo eizobatwe zvakanaka muntharaunda uye angopiwewo rudetsero rwaangadai eingoda pasi munthuso.

Vana mai veshe vano sisirwa kuzi vange veizo bate ana avo zvakanaka uyehe vange veizo variritira pano nge apo kuitira kuti vagare vane utano hwakanaka vasingazo rwari rwari.

Anamai eshe ngeandani angadai achirikubatwe panyara anosisirwa kuzi oanobaiwa amweni mutombo anodzirira zvirwere zvakadai ngebesha mupengo anhu asisiriwo kuzieiendawo.

Midziyo inoseenzeswa muzvibhedhlera, midziyo inoti detsera seantani emundau zvigare zvakati mhorwo kunaka kuti antu peanorwara azenge achirapika uyehee zveizotwa nemazvo.

Midziyo inoseenzeswa muzvibhedhlera, midziyo yakakosha, nokuti chibhedhlera chega-chega chinosisirwa kunge chinayo midziyo yakona ,kuyitira kuti antu orapiwa ,arapwe zvemene-mene uyezve ngemwazvo.

Midziyo yeshe ingadai yei muzvibhedhlera, midziyo ingadai yeizoda mutuso mudori-dori kuti muntu anenge adetserwa ndiyona ange eizodusawo padokopo kuitira kuti chibhedhlera chizodetsereka mukutenga imweni midziyo.

Zvinoshandiswa muzvibhedhlera zvimweni zvakona tingadai tisingazii mushando vazvo. Asi tinee teitoda tsanangudzo dzinenge dzeitobva kune vanosenzemwo muzvibhedhlera veitironzera kuti ichi chinomboshanda mushando vei.

Mudziyo yeshe inoshandiswa muzvibhehlera mudziyo ingade mutuso yakawanda kuti inge iripo asi chibhehlera chega chega hazvichitadzisi kuti chinge chine mudziyo yakona ngekuti ndiyo inodetsera mukuongorora vandu.

Midziyo imweni inoshandiswa muzvibhedhlera midziyo yatisingangooni peshe peshe asi inosisirwa kunge yeizosenzeswa muzvibhedhlera nemazvo uye zvemene mene inozodetsera ndaraunda.

Imweni midziyo inoseenzeswa muzvibhedhlera inosisirwa kuti chibhedhlera chega chega chinge chiinayowo kuitira kuti kurapwa kweanthu kuitewo nyore uyehe kunge kwechimbi chimbi, kwekukasira.

Midziyo inosenzeswa muzvibhedhlera midziyo yakakosha uyehe irikutibetsera munharaunda kuti tigare tiine hutano hwakanaka yoitawo kuti antu pega peanenge eizoporawo hunge eizokasira kupora .

Midziyo inoseenzeswa muzvibhedhlera ,midziyo inosisirwa kuzi umwe naumwe unoseenzemwo, unge eikona kuiseenzesa, uyehe unge eizoziya kuerenga kekuhluza zvinezvabhuiwa ngemudziyo wakhona.

Midziyo inosenzeswa muzvibhedhlera midziyo yakakosha uyezve yakanaka maningi nekuti imweni yakona inotibetsera mukuvandudza uyezve mukuchengetedza utano hwevanthu veshe .

Muzvibhehlera munewo midziyo yakawamda inoseenzeswemwo imweni yakona hatizii kuti inoseenza kudini asi vanenge veirapa vanenge veizviziya uyehe vanoziyahe panenge peisiswa kupona.

Kuzvibhedhlera kune midziyo inosisirwa kuti inge irimwoiyi inozodetserawo ana mazvikokota anoia kudetsera anthu kuti ange eizorapa anthu zvemene- mene uye ngemwazvo.

Mimweni midziyo dzino seenzeswa muzvibhehlera midziyo inenge yeizodawo kamutuso kadoridori kuti vanenge vashandisirwa midziyo yakona kuti vadetsereke, vanofanira kuzi vadusewo kamutuso kadoridori kano zodetserawo chibhehlera.

Pane midziyo imweni inobetsera muntu kuti agare ane mwiri yakagwinya. Imweni yakona inobetsera kuti muntu agare ane mviri isikarwari-rwari, midziyo iyo inodaro yeitengeswa muzvitoro zvakati vandei. Asi muntu veshe anosisirwa kuzi ange anayo.

Vana veshe vangadai veifundira kana veifunda vana vanosisirwa kuti vange veizoendeswawo kuzvibhedhlera neana kuti vakarwarawo vanoporawo veiziva kuti vakubatawo ravo ravanhu.

Imweni mitombo yatoseenzeserwa muzvibhedhlera haipimwi ngemadziso ega, asi pane imweni midziyo inenge iri muzvibhedhlera inotopima yakona kuti muntu uyu chirwere chake ingadai cheide mutombo wakawanda soo, zveizoti detsera sendau.

Midziyo inosevenzeswa muzvibhedhlera midziyo inosisirwa kuti inge yakachena kuitira kuti zvimweni zvirwere zvisaparara ngekuda kwemidziyo inenge yasevenzeswa pamuntu sizi kuchena.

Dziyo iri kusenzeswa muzvibhedhlera mazuwa anaya midziyo iri kuti detsera uyehe iri kusimudzirawo utano hwedu saantu kuti hunge huri padera uyehe kuti tigare tine hutano hwakanaka.

Dzimweni midziyo dzinosenzeserwa kana tinonyorerwa pashi, kuti tizoisenzesa kuzvibhedhlera tinenge taiona kuzvibhedhlera ngekuti ndikona kwega kweinenge yeizoonekwa kuti tizenge teizoiona ikweyo, yeizotidetsera kuti tinge teizopora zvakanaka.

Kune avo vangadai vaine zvirwere zvemhetamakumbo vanosisirwa kuzi vange veizopuvavo midziyo yavanozosenzesa kuti vahambise ndiyona. Ngekuti vega havangakwanisi veizohamba vari vega.

Midziyo yeshe ingadai yeiseenzeswa muzvibhedhlera amweni edu tingadai tisingazii zveinoseenza tinosisirwa kuzi kana tange taenda kuzvibhedhlera tizotendawo kuti iseenzeswe patiri.

Muzvibhedhlera mweshe munosisirwa kuzi munge mune midziyo yona inoongorora ngekunyasa kutonongora zveshe zvingadai zviri mungazi yemuntu zvinokonzeresa kuti ange eizorwra kana kuti ange eizonzwa marwadzo.

Midziyo yatinoseenzeserwa muzvibhedhlera midziyo inenge yeibatoite mushando wakanaka maningi mushando mukuru wekuti tinenge teitodetsereka mukurapiwa zuwa ngezuwa inoite kuti tipore.

Vantu veshe vangadai vasingazwi zvakanaka mundaraunda dzakasiyana siyana vanoenda kuzvibhedhlera vanosisirwa kuzi vange veizopuwawo mudziyo wekuzoti vaseenzese vega kuitira kuti vadetsereke mukupona kwavo uyezve nemukupora kwavo zvozoita kuti vange vakagwinya.

Midziyo inosenzeswa zuwa ngezuwa muzvibhedhlera midziyo inotengwawo nekamutuso kadodori inoita kuti muntu weshe anenge aenda korapiwa ange eizodetserawo mukutenga yona midziyo zuwa ngezuwa.

Midziyo yatino dhibana nayo zuva nge zuva zvi bhedhlera midziyo yakabai gwinya uyehe tino senzesa zuva nge zuva yeiti detsera kuti utano hwedu hurambe hurihwo.

Midziyo inosenzeswa muzvibhedhlera i notidetsera kuti antu orapwa arapwe ngemazvo uyezve varapwe zvemene yeivadetserawo kuti vange veizokasirawo kupora.

Midziyo imweni inosenzeswa muzvibhehleya midziyo yekuti tenga atingadei teiziya mishando yakona asi zvinenge zveitodawo tibhiirwe kana kuoneswa ngeavo vemutemo.

Muzvibhehleya mukusisirwa kuti munge mune midziyo yakaperera iyo inozobetserawo antu mukuwarapa uyezve inozotidetserawo kuti tinge tine utano hwakanaka hunenge hweizotiisawo paderapo.

Midziyo yeshe anoseenzeswa muzvibhedhlera midziyo unosisirwa kuzi inge iri midziyo inozoita kuti muntu weshe ange eizoponawo. Uyehe antu eshe angadai eizoseenzeserwa midziyo yakona anosisirwa kuzi azobvisawo kamutuso kadoridori kanozoita kuti chibhehlera chinge cheizotenga imweni

Muzvibhendlera munogwinyisirwa kuzi munge muine midziyo dzakakwana dzinozoita kuti antu ange eizoporeswa uyezve eizobetsereka nenguva kuitira vapore nenguva

Midziyo inoseenzeswa mazuwa anaa muzvibhedhlera midziyo inenge yeidawo mutuso kuti inge iri pandau uyehe midziyo yakhona inofanirwa kuti inge iri muzvibhedhlera zveshe yeidetsera kuti antu orapiwa arapiwe zvemene mene.

Michina yeshe inoseenzeswa muzvibhedhlera michina isikaonekwi peshe-peshe panongotengeswa zviro. Asi michina inoti yootengwa muthuso wakhona unozoduswepo, ubaari mare yakabaawanda maningi.

Midziyo yakusenzweswa mazuvana aya muzvipatara midziyo yakabafunda maningi ngekuti iyo yakona ikakubetserepo kuningira kuti zvahamba sei kuongorora inokubuditsira zvemenemene .

Andani veshe vangadai vakafunda maererano ngezvekurapa andu kana zveutano andu anofanira kuremekedzwa ezopuwawo mutuso padera pekubetsera kwavanoita mkutarama kwedu zuva nezuva.

Zvimweni zvirwere azvirapiki ngemapirizi ega ega zvinenge zveida kuti muntu ambotsvakirwawo midziyo yekuti asenzese inoite kuti pfungwa dzimbovhurikawo pai padokopo muntu eipora zviri nani.

Midziyo yeshe ingadai yeienzeswa muzvibhedhlera midziyo inenge yapwa muzvibhedhlera dzimweni dzenguwa inenga yakapuwa ngehurumende inozoita kuti kurapiwa kwaantu kunge kweizosimudzirwa ngechepadera.

Midziyo inoseenzeswa mukurapa muzvibhedhleya midziyo inoda kuzi iseenzeswe ngemazvo uyehe ishandiswe ngevakafundira kuti vange veizoishandisa kuti vantu varapwe ngemazvo.

Teipinda muzvibhahlera tinosangana ngemidziyo yakasiyana siyana. Imweni yakhona ingadai yeisenzeswa kunyangwe nekuti vhiya, imweni yakona ingadai yeisenzeswa kutirapa kwakona.

Zvibhedhlera zveshe z inosisirwa kunge zveyizopa vantu midziyo yekuzosenzesa ingava yekushandisa kuti vantu varapwe kana kuti antu ange eyizonge eyidzokera paanga ari kudhayako panyaya dzeutano.

Mitombo imweni yatino seenzeserwa muzvibhedhleya ingadai isingazoshandi yega, zvayizoda nemwiyeni midziyo inozotidetsera

Zvibhadhlera zveshe zvine midziyo yazvinoseenzesa midziyo yakona imweni yakona inotengeserwa anthu angadai eirwara vasingazokwanisi kuhanira kuzoenda kwadhokodheya kozoningirwe zuwa ngezuwa.

Midziyo yese inoshandiswa muzvibhadhlera midziyo inosisirwa kuzi painoshandiswa inge iri midziyo yakashongedzeka, uyehe yakabachena kuti muntu orapwa arapwe ngemazvo, uyehe paanorapiva pakona inge eizorapiva zvemene-mene.

Imweni michina aaaa aa blaz ..... chii ......kuri cy blaz aa ...bol sei madhiri .......hoo anotengese foni .......mukaona ganazi momubvunza kuti hanzi nama fana sefi ere pari bhoo.

Mundau dzekurapira mune imweni midziyo dzatisingakoni kushandisa tega inenge yeida vakafundiswa kuti vashandise mizhinji yakona ndo inotidetsera kuti tikasire kupora.

Midziyo inoshandiswq kuzvibhedhlera yakakosha maningi nekuti imweni yakona inenge yeitibetsera mukuongororwa kwedu dzimweni dzenguva tinenge teirwara nezvirwere zvisikaoneki ngemadziso zvinoita kuti pasenzeswe michina .

Ku zvibhedhlera indau ino sisirwa ne vano ona ngezve mitemo kuti inge ine zvaka kwana zveku senzesa muku rapa antu kuitira kuti antu arapwe nge mazvo uyehe akasire kupora.

Midziyo yatinoona yeiseeenzeswa panzvimbo dzekurapira , inotidetsera ngekuti dzimweni dzenguwa tinodai teirwara zvisingaoneki ngemadziso eantu eitidetsera yebo .

Mitombo dziriyo mazuva anawa mitombo dzinokurudzirwa maningi kuti muntu ungadai asinganzwi zvakanaka ange eizwe dusa mumwiri make kuti aone kupora ngekuti imweni yakona inenge yakanyaso kudhindwa nana mazvikokota.

Mitombo dzirikutsvagiwa mazuwa anaa, mitombo dzinotidetsera, kuti tinge tine utano hwakanaka, uye apana peingatirasisa kuti inge tizokuwadzwa ndiyona. Inenge yeitotibetsera mumwiri mwedu zuwa ngezuwa.

Mitombo imweni yataakupuwa mazuwa anaa, atii kurudzirwi, kuzi tingoidusa peshe-peshe kunyangwe tisikarwari. Ngekuti amweni aakutoishandisa zvisizvo. Ukatarisa amweni otoshandisa mafembo kuita kuti adhakwe, kube anorapa musoro.

Mitombo yamazuva anaya imweni yacho yakaba fanana ngeuswa. Hwekuti hunobaise mumvura votokurunga-kurunga vonwa mutombo vakona. Kuti zvite nyore mukundxoka mumwiri makomo.

Mitombo imweni yoduswa ngemajaha ngendombi voiseenzesa zvisizvo zvokuti vaakushandisa kuti vange veiswera vakadhakwa uyehe zvoita kuti ndxndo dzavo dzisazotora zvakanaka. zvotikanganisira utano hwedu sendau.

Mitombo yeshe iri kutengwa mazuva anaya, mitombo inodetsera maningi, kunyanya-nyanya mukutidetsera mukutiti tirapike ,ngekuti zvimweni zvirwere azvirapike ngemitombo yatinoona mumashangomo.

Mitombo iriyo mazuwa anaya mitombo iri kukurudzirwa kuti muntu angadai eirwara asangoenda kuchibhedhlera kundopuwa mutombo weizochengeta kumhatso kwake unozokuridzirwa kuzi aduse pona panenge paisirwa kuti paitwe.

Mitombo yeshe irikutengeswa mazuva anaya muchibhedhleya nemuzvitoro zvinotengesa mitombo. Muntu veshe ungadai eirwara unosisirwa kuti angevo eizotengavo mutombo yonaiyoyo. kuitira kuti arapike ngemazvo uyehe nengeva.

Muntu weshe ungadai azwa marwadzo aazwa ponapo-ponapo, unosisirwa kuti ange eizoenda kuchibhedhlera kotarirwe mutombo waanozoende kotenga emene, unozomudetsera kuti akasire kupora uyehe akasirehe kupona.

Mitombo iriyo mazuwa anaya yokurudzirwa kuzi munhu weshe ungadai eirwara ange eishandisa yonayo ngekuti ndoyega irikurapa mukore unowu kudai kusiyana kudai ngeiyo yekudhaya yekukwatisa tega.

Mitombo yeshe ingadai yaizoduswa mumuviri memuntu zuva ngezuva imweni yachona yaisisirwe kuti muntu ungadai asingarwari zvemene mene ange aizoidusa ngekuti inozopedzisira yodhaka muntu wakona .

Mitombo imweni inodhudhudzwa ngeantu zuwa ngezuwa , imweni yakhona iri kukurudzirwa kuti muntu wega-wega ange eyizoyidusawo mumwoyo mwake kuti imudetsere kumuporesa uye yeikwanisa kumuti agare akagwinya.

Mitombo yakuiswa ngeamweni mundani dzavo, mumwiri dzavo irikuita kuti ndxondo dzavo dzinge dzakazomira zvisizvo uye zveizokonzera kuti antu ange eyizorwara ngezvirwere zvinozo kuvadza pfungwa.

Mitombo yeshe yetingadai teitumba mazuvaanaya, mitombo iri kuti kubetsera uyezve tiri kusimudzirawo ndaramo dzevanhu kuti dzivewo dziri padera kuti antu agare aneutano.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvinosisirwa kuzi zvinge zvaakutengesawo mitombo inodhibada nayo mazuva anaya inodetsera ehe inonyasa kurapa zvemene mene mazuva ano inodetsera munharaunda.

Mitombo yogonkiwa nevamweni mundani mavo inokonzera kuti andani agare akadhakwa kunyanyaa majaha nendombi dzinozoita kuti ndau yedu ishaikwe Isaite chiremerera uyehe Isaite chimiro.

Mitombo yatiri kuona zuwa nezuwa imweni yakona inenge yakaongororwa kudhaya imweni yakona inenge isizi asi dzeshe mitombo dzakona tinosisirwa kuti tinge teizodzipuwa kuchibhodhlera kana kuchitoro.

Mazuwa anaa kwane mitombo yakasiyana siyana, imweni ngeyagara iriyo , imweni ngeiri kubikwawo mazuwa anaa ngevanobikawo mitombo .Yeshe inotidetsera ngekuti yeshe inorapa zvakanaka.

Mitombo yeshe ingadai yeitengeswaa muzvitoro zvinotengesa mutombo zvinosisirwe kuti muntu weshe ange aizoitora kubudikidza ngekuti warwara pasina zvona izvozvo muntu haafaniri kuitora.

Imweni mitombo yatosenzeserwa mazuva anaya. Imweni yakona inotibetsera maningi ngekuti inouraya unyoro hungadai huri mundani mwedu, uyehe inotibetsera kuti tirambe tine hutano hwakanaka yaamho.

Mutombo yeshe iriyo mazuwa anaya mitombo yakagara iriyo kudharakwo imweni yakhona ndiyo yakangoiswawo zvidobi dobi zviiri zvitatu zvekungoti zvingosiyanawo kubve kune yekudhaya asi mitombo ngeimweyo.

Mitombo yeshe yatinodusa mumwiri yedu taiona kuchibhedhlera tinoiona nekuti imweni yakona ndoo inotidetsera kutirapa zuwa ngezuwa uyehe inenge yeinyasa kushanda .

Mitombo yeshe iriyo mazuva ano mitombo yekuti detsera uyehe iri kuisawo ndaramo dzimweni edu pamusoro kuitira kuti antu agare akagwinya uyehe kuti ana asangorwara rwara.

Muzvibhedhlera munewo mitemo irimwo inosisirwa kuseenzeswa pamitombo inowanikwa muzvitoro izvo zvakabvumirwa kuzi zvinge zveyitengese mitombo. Mitombo yakona ndoinozotibetsera kuti tigare takapona.

Mitombo iriyo mazuwa anaya anonyanya kurapa mwiri dzedu inoita ekudzodzorwa pamwiripo kuti muntu ange eizopora inotidetsera ngekuti muntu aachasweri eidududza imweni mitombo ingadayi yeizomuzhazhira.

Mitombo yeshe iri kutengeswa mazuva ano aya muzvtoro zvinotengeswa mitombo yakabanaka maningi yatisina kana nhamo nayo yekuti tikayitora tinobayitora zvemene mene zvisiri zvekunyebera baa.

Mutombo dzimweni dzaakugadzirwa mazuwa anaya , mitombo inenge yakatopimwa nechekudhaya zvekuti muntu aangozopi mumwiri mwakemwo mutombo waasizi kubhiirwa ndimazvikokota.

Mitombo ingadai yeijungwa antu zuva ngezuva kuzvibhadhlera. Mitombo inobetsera mukurape antu vakasire mukuona hutano hwavo hwaanga dai anaho kubva kudhaya, uyehe zvinotibetsera antu kuti tirambe tine utano hwakanaka.

Mitombo yemazuwa ano imweni yakhona yabve mukugadzirwa kubva kumitombo yaiseenzeswa kudhayakwo. Izvi zvinodetsera ndau yedu igare ine utano hwakanaka uye hwakachengetedzeka.

Mitombo yemazuaanaya imweni yakona yakabva kumitombo inenge yawonekwa kudhayako nemadzi tateguru edu, inoyayiwo mitombo yayibva kumiti emashakani. Hino iriyo mazuva anaya inodetsera maningi nekuti imweni yakona haidi kuitwa zvekucherwa.

Amweni majaha nendombi ari kurumbe kuzvibhedhlera kotenga mitombo yaari kuzoshaise zvisizvo amweni ari kutora mitombo yakhona kuite zvekudhaka amweni anotora mafembo kuti adhakwe asi kuti chikonzero chekurapa.

Mítombo iriyo mazuwa anaaa yodetsera maningi asi imweni yakhona inosissirwa kuzi muntu weshe unoitarirwa pashi kuzi ange eitora angeitora maenderano mareketerwo azvinenge zvaitwa ndimazvikokota.

Mutombo imweni yakhona yaayo mazuwa andaa iri kudetsera kunyange muntu unenge asara nepadori dori kuti asiye nyika asi iri kuoneka yeidetsera kuti muntu akasire apona uyehe adzokere kune amweni ari mugwinyi.

Mitombo yeshe iriyo mazuwano anaya mitombo irikukuridzirwa kuzi munhu weshe ungadai andozwa pati svi ange aizoitora ngemazvo uyehe nematarirwe ainenge yakaizwa nevanonyora mitombo yakona.

Mitombo yeshe irikutengeswa mazuwanai mitombo inosisirwa kuzi munhu apuhwe eirwara kwete kuti woda kungodhloka mumwiri make otongotora zvinokenzera kuti munhu azofe asizikurwara

Ana chiremba amweni angadai eireketera kuti anthu ashandise mitombo yakagadzirwa nemashakani ekudhaya kana kuti mitombo inenge yeitobviswa mushango inodaro yakanaka maningi.

Mitombo ..... Mitombo iyi inotidetsera kunyangwe tiri kumhatso kwedu pasina kwatinenge teizoda kuhamba teienda.

Mitombo yemazuva anaya imweni yakona aasingori mapirizi ega tineimweni yekujungwa neimweni tinotoite ekuchidududza kubva muchibhodhlera chine cheizotidetsera, mushonga wacho dzimweni dzenguwa unenge usikatozhazhi weitonaka yambo.

Mutombo iriyo mazuvano imweni yakona haikurudzirwi muntu weshe weshe kuti ange eyizoidxoka mwiiri mwakemwo, ngekuti imweni yakona inotouraya zvimweni kana usizi kurwara nechirwere chinenge cheide kuti mutombo wakona useenze.

Muntu weshe ungadai aenda kuchibhedhlera ane chinangwa chekuzi arapiwe kana kutumwa kuti aende kundotenga mitombo anosisirwa kuti atenge wona unenge watarwa pashi ndimazvikokota anoona nezvehutano.

Mitombo imweni iriyo mazuwa anaa atisi kukurudzirwa kutzi tinge teizongoti nama nama nayo ngekuti imweni yakhona ine zvirwere zvimweni zvainozomusawo paderapo eya tineetadetserwa tarapwa chimweni asi zvinozotikuwadza.

Mitombo yeshe yemazuwa ano ukaningira dzimweni dzenguva pamwe pacho inodai inotidetsera maningi nekuti tinenge teyi hamba dzimweni dzenguva tinenge teyi rwara nezvirwere zvatisingazivi inotoporesa.

Zvibhadhlera zvinosisirwa kuzi zvinenge zveizobaya antu kana kuti zveiirapa antu zvinge zveizochengetedza zvinenge zvasara zvakona panzvimbo dzaka chengetedzeka uyehe zvinge zveizowa ngeutano.

Mitombo yemazuva anaya inoshandise tsvakirudzo yechizvino-zvino uyehe kurapa, kudzivirira uye kuona zvirwere ngekukurumidza kunodetsera antu kuwana kurapwa kwakanyatsa kujeka.

Mutombo yese yemazuwa anaya muzhinji yakona irikudetsera maningi kunyanya nyanya vandu verudzi rechikadzi andu ari kuwana mutombo yona iri mutombo inodetsera dai ari marwadzo dai kuri kurwara kwemene iri kurapa zvemene mene.

Mitombo yemazuva anaya mitombo irikusisirwa kuzi muntu wega-wega ange eizoiona pachibhedhlera kana kuzvitoro zvingange zvine maphepha akanaka uyehe anenge eikhombidza kuti vanotengese mitombo.

Mitombo iriyo mazuva anaya yobetsera maningi ngekuti imweni yakona inobetsera antu mukukasira kuarapa. Ngekuti tikaningira yekudhaya imweni yakona yaitore nguva yakati kuti, kuti muntu azonyase kupora.

Mitombo iriyo mazuva anaya ,mitombo yakaongororwa ngevanoongorora mumbatso dzaanamazvikokota. Mitombo yakona inosisa kuzi muntu aitore apuwa tsamba nana chiremba kuti atore mutombo wakona.

Mitombo yamazuva anaya mitombo yakaongororwa uyezve mitombo inokurudzirwa kunzi muntu akange arwara asapinde mugwasha kokuzha mashakani kana michero yemakwasha kuti aone mutombo. Anosisirwa kuzi apuve mitombo dziriyo mazuva anaya.

Mitombo iriyo mazuwa anaya yodetsera maningi mukurapa ngekuti umweni muntu unenge otorapika ngechimbi chimbi pasina nguwa yekuzomboemera kuti muntu amboita kunge zvimboita nani asi unenge atopora.

Mitombo yetinodhibana nayo zuwa ngezuwa yakabanaka asi imweni ndoiri kuwedzera kutiuraya utano hwedu. Nyambisa dzimweni dzenguwa tinenge teitorwarawo zvemene mene asi zvimweni zvinenge zvisingazoenderani nemitombo yacho.

Mitombo imweni yatinopa ana tine teiichenesa teiti yakabanaka. Asi nedzimweni dzenguva inenge yeitokuvadza ana. Ngekuti imweni yakona inenge yakaisirwa muganhu vekuti izoshanda kuvantu akuru ega.

Kuzvibhedhleya kunevo bato runoona ngezvekusimba kwendxondo dzemuntu. Hakudivi maphirizi kana mitombo ingadai yeidivayo. Asi mabhuyo ndoanenge echi zotobetsera kuti muntu ange eizopora.

Mazuwa ano anthu azhinji ari kuita mabhuyo, maererano ne zviri kusangana neanthani edu zuwa ngezuwa, kungadai kuri kushungurudzwa, kungadai kuri kushandiswa, anthu ari kungoita mabhuyo, padera pakhona.

Kune amweni mabato anoona ngezvehutano awo evana anenge eizoongororawo mwana weshe angadai ari mundaraunda umo mahara pasina mutuso mwana weshe anosisirwa kuzi ange eizohanirawo chirongwa chakona.

Vana veshee vanosisirwa kuti vange veyizo hanirawo kuenda kuzvikora zvedera pamweni vanenge veyizofundiswa uye hee vamweni vange veyizofundirawo kuimba sevamweni veyifundisa kuramba nevamweni.

Kune vana vangadayi veizobarwa nguwa yakhona isati yakwana vana wonawawo anosisirwa kuzi ange eizobatwa zvakanaka uyehe veizopuwawo rudetsere rwaangade pasina muthuso.

Chirwere chinosanganisira maziso, chingadai cheizobata ana neantu akuru akhona, zvirwere zvinosisirwe kuti kana muntu akange abatwa ndizvona ange eizorumba kuchibhedhlera ngenguwa shomanane kuitira kuti akasike kupora.

Ana mazvikokota vanoita ngezveutano anosisirwa kuzi kana muntu arwara vange veizonyatse kutonongora kunyatse kuvheneka. Veibudisa zveshe zvingadai zveizwa muntu paari Kuti vazenge veizomupa mutombo vemene-mene.

Anamai eshe uyehe ana eshe anosisirwa kunge aizopanana rudo rwakaenzana kana kusiyana kusara muntu ungadai ari murombo kana kuti ungadai ane mare asi vanofana kunge vaizobatwawo veshe zvakaenzana uye zvakafanana.

Munharaunda mwedu tine ndau dzinosisirwa kuzi vana vange veizoendawo kuti vootamba, kana kuti voofunda asi vadodori vanosisirwa kuti vange veizoendawo vange veitamba, veiemba, veifundiswawo zvezera rakhona.

Mwana weshe unosisirwa kuzi ange eizopiwawo mukana kuti afunde uyehe aendewo kuchikora eiitawo zvinoitawo amwei kungaa kutamba, kungaa kuyemba zvinge zveizobetserawo kuti ndxondo dzemwana dzinge dzeikura.

Kufunda kweshe kweana kufunda kunokurudzirwa maningi kuti muntu weshe ange eizoponawo dai ari muntu mukuru kuru asi kweshe kufunda kunongozi muntu weshe afunde uyehe vanofundiswa vanofana kuyaeya.

Mwana weshe unosisirwa kuzi ange eizopuwawo nguwa yekumboenda kundoongororwa ndiana mazvikokota vanoona ngezveutano . Kana vanoziya ngezveutano kuti zvidetsereke kuti eizodawo mutombo yekuti apore.

Pada weshe ungadai Azwa parwadza anofanira kuti arumbiswe kuchibhedhlera nguva ichipo, uyehe pasina kutsutsumwa kwekuti pangadaiwo pachizosiwa mutuso wakawanda maningi.

Anababa veshe nana mai vanokurudzirwa uyehe veikohomedzerwa kuzi vange veizochengetedza ana eshe maererano ngekuita kuti vagare vane hutano hwakanaka uyehe mwana weshe ungadai akarwara unofanira kuzi arapwe nenguwa.

Ana mai veshe vanosisirwa kuzi vange veizo chengetedza ana eshe kubva kunjodzi dzingadai dzeizovakuvadza zvinozoite kuti munhu arumbiswe kuzvibhehleya nguwa iripo, uyehe vakasangana nedzonjozi vanosisirwa kuzi vange veizorumbiswa kuzvibhehleya.

Anamai eshe kana kuti antu eshe angadai eichengeta ana. Antu ari kukohomedzerwa kuzi ange ane anozonyorerwa ana utano hwake kuti musi unouyu angave eizwei.

Anamai eshe anosisirwa kuti ange eizobata ana avo zvakanaka kunyangwe ari adoodori anosisirwa kuti ange eizoona utano hwakanaka hunobva kunamai akona kuti agare akagwinya maningi.

Mabato anoona ngezveutano hweeana anosisirwa kuti vange veizo kumisa tomboyi sei ingadai yeizodetsere ana imweni yakhona inodziirira imweni yakhona inotoite yekurapa yeshe inotosisirwe kuzi munhu wega ega ahanire umweni wakhona.

Vana vese vanosisa kuziya varapwe pasina mutuso nekuti amweni achona anobva kumbatso kusina kana nechiro Hino mituso yacho ikazokura ana mai vacho anozosiya vana veifa Vega.

Mitombo yemazuwa anaya kuana inodetsera zvikuru ngekutii imweni yakhona inorapa zvirwere zvaana ngemazvo uyezve inoona zvirwere ngekukurumidza iuo pachayo inodetsera kuchengetedza kukura nekusimba kwaana ane utano.

Nhungano dzingadai dzeiitwa zuva ngezuva neavo vanoona ngezveutano. Ingano dzinosisirwa kuzi muntu weshe ange eizooneka ariyo. Uyehe vanenge variyo vacho veinatsa kuyayaya zvinenge zvichibhuiwa.

Muntu weshe angadai anemwana wake unenge asilanzwi zvakanaka anosisirws kuti zuwa rakona ange eizopuwawo mukana wekuti ange eizoendawo kuchibhehleya kana areara eienda kundorapiwa zvemene mene.

Mwana weshe ungadai usingazwi zvakanaka unosisirwa kuzi ape mukana kuti aende koorapiwa ngeantu akuru angadai eiziya mitombo yechiantu uyehe unge eizoziyawo marapirwe azvona.

Kugara antu eishanda murunyararo ushanda akabatana chiro chimwe kunodetsera ngekuti antu anoshanda ngemwoyo weshe ngemwoyo unoda pasina kunesana uye hepanerudo.

Kurapwe kweavo vanenge vakuwara kurapwa kunosisirwa kweizopuwa muntu weshe pasina rusarura ganda kana kuti kunokurudzirwa kuantu eshe.

Vashandi vanosisirwa kuti vashande ngemwazvo uye vashande vane tarisiro yekuti ndau iende mberi uyehe vasashande vane muono wekupuwa .

Midziyo yeshe inoseenzeswa muzvibhedhlera imweni yakona mudziyo inenge yeyidiwa mutuso wakakura kuti inge yeyizosenzeswa uyehe inosisirwa kuzi inge yeizosenzeswa ngevano zvikona.

Zvibhedhlera zvirikukurudzirwa kuzi zvinge zveizowedzera ashandi anenge eizodetsera mushando wekurapa antu kuti anhu arapwe ngenguva uyehe varapwe ngemazvo pane nguva yakakwana uyehe zveiidetsera ...

Zvikora zvinofundisa andani eshe zvino ningise utano zvinosisirwa kuzi zvinge zveizofundisa ruzivo papfuma uyehe veibika kuita antu ange eizorapa antu ngemwazvo.

Kufunda kwedu mazuva ano kotidetsera ngekuti dzimweni kuti kuva ndudza nyangwe nana mazvikokota vanenge veizotidetsera mukutirapa amweni muzvibhedhlera kuitira tirambe tine hutano.

Ana mbuya utano veshe vanosisirwa kuti vange veizoongorora uye he vange veizodetsera andani eshe angadai eizwa zvinovarwadza uyehe vanosisirwa kuti vazovarapa nemazvo.

Ana mai eshe ane ana vanosisirwa kuzi vange veizoriritira hwaana hwavo kuitire kuti nguva dzahunozorwara hunge hweizo rumbiswa kuchibhedhlere panguwa dzakafanira vasati vashatirwa maningi.

Ana mazvikokota vanoona ngezveutano antu anosisirwe uyehe veikohomedzerwa kuti vange veizoseenzesa midziyo inonasa kuona kuitira kuti vopa antu mitombo vanase kupa mitombo yemene mene uyehe inoenderana nechirwere chemuntu.

Vashandi vanobetsera ndau yedu ngekushanda muzvipatara kurapa varwere, uye kuona kuti mabasa ezveutano arikuhama ngemazvo ere, akakosha maningi ngekuti anenge eitibetsera kuti tive nendaramo yakanaka.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvinosisirwa kuti zvinge zveitengeserawo amweni anthu mitombo angadai eirwara, kuitira kuti vanthu vaone kupora uye vange vaine utano hwakanaka.

Zvitoro zveshe zvingadai zveitengesa mitombo zvinosisirwa kuti zvinge zviri pachena uyehe zvitoro izvi zvinofanira kunge zvine mapepa akhona akaperera anobva kuzvibhehlera eikhombidza kuti ichi chitoro chemene-mene.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvitoro zvinosisirwa kuzi zvinge zvakazonamirawo zvikwangwari uyehe zvinenge zveizopawo vanhu mitombo inoenderana nezvirwere zvavo kuti varapike zvemene mene uyehe vapore.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo, zvitoro zvinosisirwa kuzi zvinge zvine mitombo yeshe, ingadai yeidiwa kuti munhu arapwe ,eizopora ,kusina kumbomuka dambudziko, uyehe zvitoro zvinosisirwa kuzi zvinge zviri pachena ,panoonekwa ngemuntu weshe.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombozvitoro zvakanaka uye zvitoro zvinosisirwa kunge zveizooneka zvirimo munharaunda antu adetsereke apo ngeapo panenge peizodiwawo mitombo

Zvitoro zveshe zvinodayi zveyitengesa mutombo weshe zvinosisirwa kuti zvinge zveyizoisa zvikwangwari zvinenge zviri pachena zvokuti mundu weshee unenge weyizochiona.

Zvi bhedhlera zveshe zvino sisirwa kuzi zvinge zveizopawo zvitoro zvinotengesa mitombo mvumo yekuti zviendese mitombo yazvo pasina mutuso wakakura wa zvinenge zveizo isawo padera.

Zvitoro zveshe zvinekwaniso yekuti zveitengesa mitombo tinozvikurudzira uyezve zvinosisirwa kuzi zvinge zveizotengesa mitombo iyi pajekerere uyehe pasina muthuso unozoiswa padera pewagara uripo.

Muzvitoro zveshe zvingadai zveisenzesa kana kuti kutengesa mitombo zvinosisirwa kuzi mitombo yeshe ingadai yeizodiwa pazvirwere zvakati wandei inga irimwo kuitira kuti anhu ange eizorapiwa ngenguwa.

Muzvitoro zvinotengesa mitombo murikusisirwa kuzi munge munewo avo vanozoshandisawo veidetserawo antu angadayi eizodawo kuisirwa mutombo mumwiri dzawo kuitira kuti antu ange eizopora.

Zvitoro zveshe zvinotengese mitombo zviri kusisirwa uye hurumende iripoye pakutsigira kuti zvinge zvakaisa zvikwangwari zvinokurumbidza kuti munobari tengesa mitombo yomene mene asi kwete yepashi pembiti yekuti inenge yozokuadza antu.

Zvitoro zveshe zvingadai zveitengesa mitombo, zvinosisirwa kuzwi zvinge zvine maphepha azvona akakwana, uyehe kuzoitira panohamba vemitemo, vange veizobudisa maphepha akhonawo, kuitira kuti antu arambe eizoona ,eitenga mitombo yakhona.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvitoro zvinosisirwa kuzi zvinge zviri pachena-chena kuitira antu anenge eizozwe mabayo amweni akona anenge eirwara ange eizozviona zviri pachena.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, zvinotsamwidzirwa kuti zvinge zvine maphepha akakwana ,anoita kuti zvishande, uyehe, vange veizotengesera muntu unenge auya netsamba yabva kuchibhedhlera chikuru, inokhombidza kuti muntu uyu unorwara zvemene-mene.

Zvitoro zvinotengesa mitombo yakasiyana-siyana, zvinokurudzirwa kuzi zvinge zveizotengesera avo vanenge vane mazvipepa zvinenge zvakabharabhadzwa ngaana mazvikokota uyehe vange veiziya zvavanorwara ndizvona.

Mitombo yeshe ingadai yeikohomedzerwa kana kureketerwa ngaana chiremba muntu weshe unosisirwa kuzwi ange eizohanira mitombo yakhona kubva kuzvitoro zvinenge zveitenderwa kuzwi zvitengese mitombo.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo, zvitoro zviri kusisirwa kuzi peshe pazviri pave pane zvikwangwari, zvinozotidetsera isisu

Mitombo yeshe inotengeswe kuzvibhedhlera inosisirwa kuzi inge yeizotengwa ngemuntu unenge ane tsamba inenge yabva kuchibhedhlera inotsanangudza hurwere hwemunhu uyehe vanotengesa vakona vanosisirwa kuzi vange veizotambira tsamba yakona.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvinosisirwa kuzi zvinge zveizodzasawo mutuso kuitire kuti amweni vangadai vane mare dziringeche pashi vangezvizohanirawo kubhadhara wona mutuso dzekuti vapiwe mutombo.

Zvitoro zveshe zvino tengesa mutombo zvitoro zvino kurudzirwa kuzi zvinge zviri pandau dzaka onekera uyehe zvisa fishika zvinge zviri pachena kuti muntu weshe ange eizo hanira ku gumepo.

Zvitoro zvinotengese mitombo yakasiyana siyana zvinosisirwa kuti zvive zvine marizoni ekutengese mitombo yakona uyehee zvisazotengesere vechidiki angadai eizoshandise mitombo yona kuti vadhakwe.

...zveshe zvingadai zveitengesa mitombo yakasiyana-siyana zvitoro zvinee zveioneka kunyangwa pedyo nemapato zvinge zviri pachena kuitira kuti vantu vanenge veizvida vazvione zviri pamhene.

Zvitoro zveshe zvingadai zveitengesa mitombo zvinosisirwa kuzi zvinge zvakagara zvakakonya zvakasimbisisa nguva dzavanenge vakakonya uyehe vanga vane mafafitera anonyase kukonya kuitira kuti mbavha dzisazopinda dzeizodusa zviro zvawo.

Zvitoro zvinotengesa mutombo zvakasisirwa kuzi zvinge zveizvotengesera antu akuru. Kunyanya-nyanya antu ane makore akati vandei. Ngekuti amweni akona echidiki ari kusenzesa mitombo iyi zvisizvo kushandisa kuti vadhakwe ndiyona.

Zvitoro zvinotengesa mitombo, imweni yakhona yatinotengeserwa inofana kuzi itange yaoongororwa tisati taidududza ,ngekuti imweni yakhona inodaro yakagarisa, uyezve isikachaseenzi mumwiri mwedu.

Zvitoro zvinotengeswa mutombo zvitoro zvinosisirwa kuti zvinge zvakashongedzeka zuyee hee zvinge zvine mapepa ekuseenzesa ndiwona anenge eizopuwa kuzvibhehlera kuti antu obvayo ngecheikweyo ange eizo detserwa nemazvo

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo zvinosisirwa kuzi kunge zvakayanika mitombo yakona zvakanaka zvekuti muntu atumwa kana kuti ariyena mbune unode mutombo unouona uripachena isizi kuitwa zvekufishwa.

Zvitoro zveshe zvinotengesa mitombo , zvinosisirwa kuzi zvinge zvine tsamba dzinobva kuzvibhadhleya dzinozotaura kuti zvizoona kutengesa mitombo kuvantu eshe angadai eirwara kuita kudziirira antu angadai eizoshandisa mitombo zvisizvo.

Zvitoro zveshe zvinotengese mitombo zvitoro zvisingangoitwi ngemunhu weshe weshe amweni edu tinenge teizvida asi zvikwanisiro tinenge tisina zvinosisirwa kuzi tinge teizosangana ngeavo vanenge veizokweretesa mare yekuti tivhure zvitoro zvinotengese mitombo.

Ndau dzakasiya siyana dziri kuvhakachirwa ngeavo vanoona ngezveutano veifundisa antu zvinoita kuti ntaraunda kuti dzinge dzakagara dzine utano uyehe dzidetsereke pachadzo.

Vanoita zvekufundisa vane bato rinoona ngezve kufundisa antu maererano nezveutano vanosisirwa kuti vange veizofundisa muntu weshe pasina mutuso uyehe pajekerere veinase kutonongora twese..

Zvobhedhlera zvine dzimweni nguwa dzetinokoshesa dzekuti dzinenge dzeiunganidza antu veiita mabhuyo veifundisa veiita kana rairidzo dzemene Dzekuti vantu vakone kuzvibata vagare vane utano hwakanaka.

Maungano anoitwa ngeveutano anokurudzirwa kuzwi muntu weshe ange eizoendawo koonekwawo ariyo kuti ahanirewo kufundiswa kunoitwa ana amweni nezvekanaka uyehe vange veizo.

Maungano anoitwa ngeveutano maungano anosisirwa kuzi muntu weshe ange ariyo eifundawo ngekuti pane pasina mutuso unenge weidiwapo asi ifundiso inopuwa pajekerere maharazve pasina mutuso.

Vebato rezvehutano vakaronga hurongwa hwavo hunozoita kuti muzvibhedhlera munge meizotumwa antu anoenda mumhatsomo. Rweiita maungano anobetsera mukuvandudzavo ruzivo rweantu maererano ngezveutano.

Zvibhahlera zveshe nendau dzimweni dzinorapirwe antu, anosisirwa kuzi ange eizoita maungano avanounganidza muntu weshe kuti muntu weshe ange eizofundiswa uye veizoita mabhuyo padera peutano.

Veshe vanoita maungano ekufundisa anhu vanosisirwa kuzi oavanoita makungano avo vange vane zvikwangwari zvinenge zvine fundiso zvinozoita kuti vantu vafunde maererano nezveutano uyehe anhu afunde zvakanaka.

Hama ngehama dzinosisirwa kuti dzinge dzeizopanana rudo rwakaenzana ngekuti vamweni vanozosarurana kuti uyu ungadai ane chirwere chaanacho, hino handifani kunge ndeizomupawo rudo asi handizvo.

Detserwe kwaana mai veshe veisununguka nosisirwe kuzi kunge kweizi itwa muzvibhedhlera zveshe nozoita kuti ndau inge ineutanonuyehe iye ine antu akawanda ndau.

Vantu veshe vanosisirwawo kuti vange veizopindawo mjmabako inorongwa nezvemhuri kana kushomedza kwemhuri zvinozoita kuti uwandu hwevantu ugare zvakaenzana.

Kune bato rinoina nezveutano hwevantu reyikuridzira hee kuvandudzwa kwe vantu munyika zvinosisira kuti antu vange yeivanddudza uye hee veizo chengetedzana kubva kune zvakaipa.

Maungano anoitwa ngeveutano, mamweni akhona anenge eitifundisa, kuti tinge tiri antu anozobatikira utano hwedu Mazhinji akhona anonge eitidetserahe ,kuti tibatikire hunyangwe hwana hwedu, kuti hugare hune hutano hwakanaka.

Vamweni marudzi anosisirwawi kuti ange eizopuwawo kodzero dzawo dzakafanira uyehe dzinobatirwawo nevamweni vasina kusarura zvendengana kana zvendengana.

Andani eshe ane ndau dzakakomberedzwa nezvimweni ndau vanosisirwa kunge veizodetserwawo muzvibhedhlera zvakasiyana siyana kuzi vaongororwe hutano hwavo husati hwashata.

Kufundisana ngezveutano kunodetsera nyangwe nezvigarisano munharaunda ngekuti amweni tinenge teitofunda uyehe teitodzidzawo kuti kuzvibata kwakanaka uyehe kuzvichengetedza kwakaba anaka.

Munthu anohamba mundau eifundisa vanthu veiita maungano zvakabaanaka maningi ngekuti amweni akona tinenge teitofunda kubudikidza ngekuhamba ikoko kubudikidza ngeungano idzodzo totofundao kubva kune zvona izvozvo.

Muntu weshe unosisirwa kuzi ange eizoenda kuzvibhedhlera koongororwa kuti zvimweni zvirwere azvidi kungoenda kuzvibhedhleya zvidori dori zvine zveida kuti uendeyo kune kune midziyo inozoongorora inose kuvheneka.

Kune mamweni mabato anosisirwa kuzi muntu wega wega ange arimwowo mubatoro rona iroro kudetsera antu kuronga ngezvemhuri dzimweni dzenguwa Rinodetsera maererano ngezveutano.

Utano hunooneka panaanamai pakubereka hunodetsera ntaraunda ngekuti humweni hwakona hunodzidzisa antu nezvekudziirira pamuviri pasingadiwi, kuronga mhuri, uyehe kuchengetedza hutano hwemadzimai neana.

Mutambi veshe unosisirwa kuzi ange ezodusa mvura mumwiri mwake zuva ngezuva. Zvakawanda zvinota kuti ngazi yake igare yakawanda kuitira kuti aone simba apo paanenge eirumba munhandare.

Atambi eshe antu ari kusisirwa uyehe vari kukurudzirwahe kuzi vange veizo dududza mvura yega ngekuti imweni mitombo yanodududzira mukatimwo ayizi kunaka ngekuti inozoita kuti varware rware kusazozwe zvakanaka.

Vatambi veshe varikutsinirwa kuzi vange veizopindawo mumabato anoona nezve utano hwavo vanozoita kuti vasangana nedambudziko reurwere varipakati pemitambo vazorapiwa pasina mutuso

Zvirwere zvingadai zveirwariwa mazuwa anaya ngeatambi, zvinezveitoda kuti zviongororwe nemichina yakati oh, uyehe nanamazvikokota vemuzvibhehleya vanevei zonasokuona zvemene mene zvinozwa muntu paanege eirwara.

Atambi amweni angadai eizobatwa ngematambudziko emarenje kudai amweni angadai eirwadza misinge nguva. Soo antu akona ivovo anosisirwa kuzi ange eizovhakachira vana mazvikokota anoona ngezveutano kuti vabetsereke.

Muntu weshe unosisirwa kuzi ange eyizonekwawo eite mijaho inoita kuti muntu arambe ane utano hwakanaka uyehe agare mwiri wake wakagwinya eizogadzirirahe kuti azenge eizopindawo mujaho neamweni.

Muntu weshe ungadai eionekwa eiita zvemijaho unosisirwa kuzi ange eizoramba eifundira ari ega kumbatso kwake kuitira kuti musi wemutambo asazosangana nenjodzi dzekuti azokuwara aripakati pemitambo.

Muntu weshe ungadai eitamba kana kuti amweni edu asingadai eitamba itambo tinosisirwa uye hee tinokurudzirwa kuti tinge teizogara takagwinya kubudikidza ngemukudzidzira zvimweni zviro zvinoitwa ngaatambi.

Vatambi veshe vangadai vakuwara nguwa yemutambo vanosisirwa kuzwi vange veizoona anachiremba ngenguwa iripadhuzepo. Ngekuti amweni akona angadai akuwara murenje zvinenge zvisingazokwanisi kuonekwa nemadziso eanhu.

Kumweni kufunda kwaayo mazuwa anaya kufundisa anhu kuti akwanise kuopareta muchina inozodetsera antu pakurapa uyehe nepakuuona mushonga ungadiwa kuti muntu arapwe zvemenemene nenguwa yakafanira.

Kune mamweni mapato anoona ngezveutano hwevanhu angadai eirapa andu pasinavmutuso wakati oo anenge eshandisa mudziyo inenge yakati fundei ngechepadera inonasa kuongorora uyezve wezopereketa timutombo wekushandisira mundu anenge eirwara.

Mashakani eshe angadai akatikomberedza mundau dzedu ,amweni akona anotibetsera ngekuti mutombo unosisira kuti amweni anthu eirwara anomwa kuti apone .

Kusenzeswa kwemitombo yekudhaya kuriku kurudzirwa mazuano ngekuti imweni mitombo ino tose enzeswa kana kugadzira zvimwiwa zvatingadai teidusa mumwiri mwedu zuwa ngezuwa zvei zotidetsera.

Mitombo yekudhaya inosisirwa kuzi tinge teiishandisa teshe. Kuitira kuti utano hwedu ugare vakagwinya, uyehe tisarambe tei rwara-rwara zvizingazwisisiki zvinoita kuti ramangwana redu rishaishike.

Kudhayakwo kune mitombo yaisenzeswa yekuti nanyamashi ukaenda kuchibhedhlera imweni yakhona muntu wega wega inotozi apindehe kuishandisa nekuti inotidetsera mumwiri mwedu kudai ngekuziya kwedu.

Mitombo iriyo mazuva anoaya mitombo isiri kukuridzirwa kune dzimweni ndau uye dzimweni dzakona dziri kuridzirwa mitombo yanga yagara iriyo kudyaya ko imweni yakona tinenge teyitoyirima zuva nezuva.

Imweni mitombo yatingadai teirima imweni yakona inongoramba irimo mumakwashamo. Inotibetsera kunyangwe imweni yakona tinoisenzesa sechikafu, uyehe semutombo unorapa.

Mitombo yekudhaya vantu vaindopinde mumakwasha semkupuwa kwavakaita ndiMwari votokuzha mashakani kana michero yakona votopona .

Kuseenzeswa kwemitombo inogara iriyo kwete iriyo mazuwaanaya kwakanaka maningi ngekuti akuna muthuso wakunoda kana kuti unoda kuenda kwachiremba kuchibhedhlera kungoenda mugwasha wotothumba wemene

Amweni antu akutoita mare kubudikidza ngemukutengesa mitombo yagara iriyo, anotongopinda mugwasha otokaya mashakani akewo otokwatisa otora muto wakona otopima ototengesera antu otoonawo kamutuso kake kadoko

Mitombo imweni yaishandiswe kudhaya ndiyo yosenzeswahe mazuwa anaya ngeantu kugadzire mitombo iriyo mazuano yekuite yekudududza kwete yekukwatisa, kutidetsera senyika kuti mare yataifane kubudisa kubhadhare mitombo taakuseenzesa tega.

Mitombo inenge yeitengeswa muzvitoro zvinotengese mitombo, imweni yakona yakabve kumitombo yaiyeyo kudhaya yatinoona zuva ngezuva. Imweni yakona tinee teindidusa mumiriwomo tisingazii kuti mitombo.

Mitombo yakagara iriyo kudhaya mitombo yakungo senzeswewo kunyangwe mazuva anaya tei gadzira imweni mitombo ngekuti ndiyo yega inonyase kurapa pasizi kumbo buda dambudziko uyehe kurapa nge mazvo.

Mitombo yeshe ingadayi yeyionekwa kubva kumakwasha kana kuti kubva kumashakani inosisirwa kuzi itange yaongoororwa ndiana mazvikokota kuti inoyita ere kuti mundu adutse mumwiri mwake kana kuti ayiiti.

Mitombo yaka gara iriyo kudhaya mitombo ino sisirwa kuzi muntu weshe ange eyizo torawo umwe ne umwe eimbo dusawo mu mwiri mwake mo kuti akwanise kunge eyizo gara aka gwinya uyehe pasina chino rwadza.

Mitombo yeshe, ingadai yeiseenzeswa kudhayako, mitombo inobaarapa ,uyehe yeidetsera nyangwe kushandisa semuriwo wemene-mene. Inenge yeidetsera yeishandahe zvakawanda mumwiiri mwedu.

Amweni madhokodheya emuzvibhadhkera zvaksiyana siyana vakutigadzira vega vemene imweni mitombk kubva kune mitombo yekudhaya vangadai veyizotora kubva mumakwasha.

Imwe mitombo tinonga teitodhibana nayo zuwa ngezuwa kunyanya nyanya mumapato mwetohamba kana muzvikwenzi zvepashi apa. Zvinoita kuti dzimweni dzenguwa tisapora ngekuti tineetisaiziya kuti uwu ungadai utori mutombo.

Mitombo imweni yekudhaya inotidetsera maningi ngekuti imweni yakona tinodaro tisingaziyi zvainosenza imweni yakona tinenge teizviziya asi tinosisirwa kuzi tishandise yakati wandeyi ngekuti imweni inodetsera.

Mitombo yekudhaya imweni yakhona tinobaarima zuwa ngezuwa pamhatso pedupo, imweni yakhona tinoitenga kune avo vanenge veidzitengesa, teshe tinokurudzirwa kuzwi kuti tinge teizoidusa mumwiri mwedumwo kuitira kuti tione ruponeso.

Kuseenzeswa kwemitombo yekudhaya kuri kurudzirwa mazuwa anaya ngekuti dzimweni nguwa dzakhona tinenge tisikazii kuti mutombo wetiri kutodhibana nawo unenge weitotirapa, uyehe inozo totidetserawo kuti tinge tine utano hwakanaka.

Kusenzeswa kwemitombo yagara iri yekudhaya kunosisirewo kuzi munthu weshe ange ezvikoshesa ngekuti imweni mitombo yakona inotodetsera zuwa ngezuwa nekuwandudza ngazi.

Zuwa ngezuwa tinee teidhibana nemashakani embiti dzatinee tikazii kuti dzingadai dzeiseenzeswei. Dzimweni dzakona mitombo watinee teitodhimana nawo tisikazii kuti tikaudxoka toodududza mumwiiri mwedu umwu, unenge weizotidetsera.

Mitombo yaiyi senzeswa kudhaya mitombo inosisirwa kuzwi nyangwe nanyamushi inge yeiramba yeyi senzeswa kuitira kuti antu mangwani asazobowa eti tashatirwa atizi kurapika.

Zuwa ngezuwa tinoita dhibano mitombo yatinenge tisiangazii kuti ingadai iri mitombo kunyanyanyanya mumakwasha nemumbatso medu ngatiuyewo tirime mumapimbi zvinozoita tinge teizoziyawo mitombo yakadai nemashakani.

Mitombo yeshe yatinodhibana nayo mumagwasha zuwa ngezuwa mitombo inodetsera yambo, ngekuti tinenge teirwara ngezvirwere zvisikarapiki ngemutombo yekuzvibhedhlera asi iyoyona yatinowanazve inotidetsera .

Kushandiswa kwemitombo yekudhaya, dzakadayi ngemashakani kana makwati edzimweni mbiti, kuno kurudzirwahe kuvantu vangadayi veyirwara ngeku manikidzana kweropa kana kuti anenge anengazi risinganyasi kuhamba zvakanaka.

Kuseenzeswa kwemitombo yekudhaya kunokuridzirwa kuzi muntu weshe ungadi eirwara ange eizodusawo mumwiri mwakemwo kuti aone kupora ngekuti imweni mitombo yomazuwa anaya aidetseri zvekuti ingaporesa muntu zvemene mene.

Mitombo yetinoona mumakwasha mumashango umo imweni yakona inotibetsera kuti tive neutano hwakanaka, uyehe tinge teigara takagwinya unotirapa zvimweni zvirwere zvetetisingaoni asi zvetetinazvo.

Kuseenzeswa kwemashakani makwati ngembidzi dzembiti dzakasiyana siyana ndokwakukurudzirwa mazuwa anaya kudai ngemutombo inotengeswa muzvibhedhlera zvinenge zvakada kufanana ngekuti zveshe zvinorapa.

Mitombo yanga yagara iriyo kudhaya mitombo inokurudzirwa kuzi kunyangwe nani anenge aine muwiri usingaiti zvakanaka unge eizodusawo mumuwiri mwake dangani ungaite zviri nani uye hee inodetsera.

Mitombo imweni yatino dhibane nayo zuva nge zuva tisika zii zvaino senza imweni yakona inoti detsera kuti ngazi yedu iwandudzwe uyehe mwiri yedu igare yaka gwinya zvinoita kuti tiite vatano.

Ku senzeswa kwe mitombo yekudhaya kana ku dududzwa kwe mitombo yeku ona mu makwasha kubudikidza nge mashakani nge miti uno sisirwe kuzi muntu wega wega ange eyi zoitawo kamwepo pa mwedzi kuzi mwiri wake ugare waka gwinya.

Kuseenzeswa kwemitombo yekudhaya kunotidetsera maningi ngekuti imweni yakona apana mutuso unenge weidiwepo ngokuti inge uripo kungopinde mugwasha kana kubude pabanze wotookaya uri wega wotokwatisa.

Mitombo yeshe yaiseenzeswe kudhaya ndiyo imwenihe mitombo iri kuseenzeswa mazuwa anaa asi kuti imweni yakungoiswa yakaita mapirizi neimweni inoita ekujungwayo asi ingori itombo imweyo.

Imweni miriwo yatinee teirya zuva nge zuva inoti detsera mu mwiri mwedumwo ngekuti imweni utori mutombo pachawo watino sisirwa kuzi tirambe teirya tei shandisa kuti tipore uyehe kuti tigare taka mirinya.

Mitombo yeshe ingadai yeionekwa mumakwasha, inosisirwa kuti muntu ega ega ange eizoitora kuitira mwiri wake ugare wakagwinya. Uyehe usangobatwa ngezvirwere zveshe zveshe zvingadai zveizodziirirwa ngemitombo iyi.

Kudhaya kune mitombo yaiseenzeswa nanyamashi mitomboyo inoseenzeswa peshe peshe. Kungodhibana nayo ichiseenzeswa kuzvibhondlera. Nanyamashi tinosisirwa kuti tinge teingoseenzesawo mitombo iyona.

Kuneimweni mitombo yatingadai teisenzesa semiriwo yakadai ngeguku kana gusha inotidersera kuti ngazi yedu iwandudzwe uyehe tive neutano hwakanaka itirape dzimweni zvirwere

Mirivo yeshe yatingadai teidhloka zuva ngezuva mukanwa medu. Imweni yakona tinee teidududza uri muti vakona tinorapa. Nekuti imweni inotibetsera mukuvandudzwa kwengazi umweni mukutigwinyisa kwemene.

Chakani ngedzimweni mbiti dzinoseenzeswe semutombo neanenge eirwara ngezvimweni zvirwere zvisikazorapiki ngemitombo yedu iriyo mazuwa anaya, zvinodetsera kuti muntu asazobudise mutuso wakakura pakurapwa.

Mutombo iyo yeshe ingadai ichitorwa mumakwasha kana kuti pangava pamhatso kusisira kuti muntu weshe anga eizotora umwe ngaumwe kuti akwanise kurapika zvisina muduso.

Mitombo yeshe ingaa muzvibhedhlera kana kuti yatingawana muzvitoro zvinotengesa mitombo, mitombo yakabva kumashakani embiti . Ndiyo mitombo yaishandiswa kudhaya ngemadzitateguru edu.

Mitombo yeshe yekudhaya inosisirwa kuzi muntu ega-ega ange eizodududzawo padokopo kuitira kuti utano hwake hugare hwakagwinya uyehe vasangobatwa ngezvirwere zveshe-zveshe.

Mitombo yekudhaya yakadai ngeguchu mitombo inosisira kuzi muntu weshe ungadai asikazwi zvakanaka engeeizotora eizodududza uyehe angeeizodhloka mumwiri mwake kuti akasire kupora.

Kushandisa mashakani kana kushandisa mbiti, kunyangwe makwati akona, nembiti dzatinodhibana nadzo mumapato zuwa ngezuwa, kunodetsera mukura kwezvimweni zvirwere, zvingadayi zvisina mitombo inotengwa kuzvibhedhlera.

Mitombo yatino sangana nayo zuva nezuva mumapato imwene yakona toiwona mugwasha tikangokwazha ari mashakani akona toma kwatisa tomwa muto wakona zvino betsera kuti tiwa ndudzwe ngazi uyehe tipore mune zvimweni zvirwere .

Michero yatinoona zuwa ngezuwa michinji yakona inotidetsera mumwiri wedu kudai ngekuwedzera ngazi Imweni inodetsera kusimbisa angadai marenje ade kuenda mundaraunda yedu.

Kurimwa nemushandiswa kwemitombo yekudhaya, zviro zvinobetsera nharaunda nekuchengetedza utano hweantu, uyehe nekuchengetedza uyehe utano hwemashango emene, kuti shango rigare rakasvipira.

Mitombo yeshe yekudhaya mitombo inokurudzirwa kuzi amweni antu atoiita se murivo ku ryisa nge sadza remene ngekuti imweni yakona tikato iraira mitombo iyi inoto naka kutorya kwemene asi inoti detsera hee mukuti rapa.

Mitombo yekudhaya yakatidetsera munguva yebeshamupengo rakadai kutinesa sendau yedu. Taingotora mandimu tomakwatisa tomafukira. Zvaitotidetsera ngekuti besha rakhona raibva ratotiza.